Xalèh janga kat ya ngi tóóg ci nehgi jangèè kai bi.

Mbuuru

Xalèh ya ngeh fó si suuf bi, kenna ka ngi togg ci tanki moto bi.

Denceekaay dox

Pesse kaye .

Paketi garab.

Xalèh tagat kati yaram ya ngeh dem tukki.

Xalèh bu gigeen ba ngi lèttu kondrol jokako més.

Bagas si ligaay kaay yi daag kati banta yi

Bi sap bu xonxa

Tahale kai la

Pañeh saabu ak njampeh.

Lii amb tangal la